I cal man atye neno laco mo ma oruko bongo macek kun odwalo bongo lacere kipyere omako mucele ma opuro i tung cinge riyoriyo kun tye ka kobogi wek kipit kamukene.

Atye ka neno coo aryo magitye ka gweyo odilo ngat acel oruko bongo mablue ma otonotono ki ciwal matar ki ngat acel oruko bongo bene ma light blue pyere kwar tye weng gitye ka gweyo odilo kitenge kenyo tye yadi bene tye ma orungo gi madongo.

Atye neno pi mamol madwong ki kingot man manen matar dok ka itenge gi tenge tye yadi ma orumo matye green.

Atye ka neno lyeci madongo aryo ma gucung i dye bunga

Atye ka neno nam madit ma kun dero ceng bene tye ka carone ma nen tartar ki dong dano ma girom o gin adek gucung ki dye cula nam meno kun ngat acel oilo cinge malo jo aryo gucung ma gimako goli i cingi.

Atye ka neno laco acel ma ocung kitenge ma oruko bongo ma blue ocung kun tye ka neno motka langini ngini onyo lalil pi magitye ka loro ne ping kitmotka ma otingo kala pa motka man ma oting ni tye magreen ka en langiningini man kono kala ne tye ma orange

atye ka neno lutino kwan awobe ki anyira ma guilo cingi malo ma cwinygi yom

Atye ka neno laco madit ma tye obedo i yeya. En oruko camu ngeye i doge. Oruku kio kor bone tye matar, pyere tye macol.

Atye ka neno latin anyaka ma oruko kor bongo ma blue ma ocero matar pyere tye ma blue bene kun en otingo oromo i kome kabene ki nge tye yadi matino tino matye magreen kun pinge bene nen ceng tye karyeny ki tere kuca tye godi mogo matye nen yiriyiri.

Atye ka neno wi pem adit ma ogolo wi pii man ki kipinye tya ka ma kubuku iye mwac i wi cere tye yadi ki odi

Atye neno latam makipeto ping ma kala ne tye makwar mablue ma purple ki ma brown kun kiketo mola iye kibene latam maki peto iye ni gitye kala mablue ki ma green bene

Eni man tye i cal pa lutino awobe ki anyira magitye guruko bongo ma orange ikomgi ki tiko gukace kwede ma eni obedo lumyel myel me tekwaro ku guruko gine gara ityengi ka dong lutino awobe man guruko kono i iwigi.

Ati neno laco mubedo ki iteng nam, kun tye ka yuto rec.

Atye ka neno cal dero ceng madit madong bedo calo ceng cito kapoto kidong kipinge kany atye ka neno cal ature matye bene kun kic tye ka cito i ye.

Man, eni obedi pul ma tye i odero me acata

Atye ka neno adita makato angwen magicweyo gi kidiro acel tye kala ma broun broun ki acel tye magicweo tye kala mabedo blue blue tar tar kadong kitenge kuca bene tye olwere matye kiye.

Ot man bute opong ki yugi kinge kiwang pi kalele macol.

Atye ka neno bar gweyo odilo madit ma dyere tye ma gurin ma lugwe odilo tye i iye ma mon kun dako acel ocung ki odilo cimo tung kama lawote tye i iye ki dong daktar tye ma oa ma omako bag makwar icinge tye ka bino tung bote.

Man eni obedo gudi madit kama teng gudi ryo ryo weng opong ki otim biacara.